Hodhishshaho yineemmo woyiite mitto darginni wole darga sa'neemmo gara ikke kaeentinni kaameeluni ikko addi addiricho xaqqa'mine ka'neentinni mittu darginni wole darga sa'neemmo raga hodhishshaho yineemmo yaate.

Oddo Yaa mite ikkito ikkitu woyite nooki mannira afinoki manira oddesinayi woy kulayi hatte kuleemo gara oddote yineemote yaate

Odoo yaa mittu manchi afinokkihu daayha ikkiro afanno gede woy adhi'noonnire coye addi addi ikkito garinni leellannosi garinni assine ka'ne tittire biddi assi'ne ka'ne ti afi'nokkihura afisiinsanni garaati yaate, kuni garino agi'nokkiha afisiisate kaa'lanno.

Faashinete yineemowete albaani tee gobbara nookiri wole gobbara ikitino ikkiro mannu mitu mitu harre kaenitin hakko lainoricho haare abe kaentin koye asano woyite fashinete yinay

suppermaarkeetete mirite yineemmo woyite suppermaarkeete mittu quchumi giddo jawa suuqe mereero addi addi addi uduunnichi mitteenni gamba yee heereenna hattee suuqe mereero udunnicho afi'neemmo suuqe suppermaarkeeteye yineemmo.

Koatte Yaa mannu lekkate wodhano caama ikke kaeentinni mannu lekasira mitiri qasanosiki gedentin wodhanota koattete yaate

Agattote yineemmo woyiite addi addi gari agatto heedhanno yaate mite dinbissannonna dinbissannokki agatto heedhanno afooho angeemmo woyi corqinummokkinni egemmineemmore agattote yineemmo kurino lawishshaho ado wayi xajje agattote yineemmo

Minina dubbu saada yinayi woyite min saada mine galitanote mannu ledo miteeni heedhanote dubbu saada dubboho heedhanote manna afuro xooqanote mite mite saada manna

hodhishaho yineemmo woyite mittu darginni wole darga addi addire xaqqa'mine hodhinayi lawishshaho kaameela xaqqa'mine gaala xaqqa'mine gaango farashsho xaqqa'mine mittu darginni wole darga ha'neemmo garaati

Godo'le yaa addi addi godo'le heedhanna ,godo'lete yaa aja ooso mittowa gamba yte mite dume manni mitteenni mittowa gamba yee kaeentinni addi addi diligonni mitteeni godo'lanno lawishshaho lekki-lekkicho sidaamu giddo lekki-lekkicho godo'linanni kone godo'linanni dirshu-dirshunni

Muronna laalo yineemmo woyite muro kalaqamunni umisenni mudhe kaeentinni mittu gumu mure umisinni mure haanja danasi haanja ikke kae danasi haanja ikke kaeentinni lophe kae laalanno gara muronna laalote yinanni.

Hodhishsha yaa mitte basenni wole base kaameelunni ikko addi addi hodhisaanonni mittu darginni wole darga ha'neemmo gara hodhishshaho yineemmo yaate. Kuni hodhishshino mittu dargiyi wole darga.

Safote latishahaati yineemmo woyite mitte daga giddo hasiissanosihu isino doogo caabichu hodhishu doogo ii network adi adiri mitte gobba giddo hasiissanosireeti umo ikke hasiissannosirchootti yaate

Odoo yaa mitte daga mittoricho ikkinoricho coye afanokki mannira afanno gede assine ka'neentinni kulleemmo. Badhee dayinohu woy gedensoo hige dayinohu macciishshe kae adhanno gede assine ka'neenti kulleemmota hatte odoote yinanni.

Godo'lete yaa mitte dume giddo ilamino woy mitte yanna mereero ilantino ooso godo'litanni noonsa yanna ledo heedhee ka'eentinni hattono addi addi dani godo'le godo'litanno lawishshaho kaase godo'litanno qale godo'litanni

hodhishshaho yineemmowoyite mittu manchi mittu bayichinni wole bayicho makeena horoonsire farashsho horoonsire lekka horoonsire harano gara hodhishshaho yine ka'neentinni hodhishshu garinni woshshineemmo mittu noo darginni wole darga harannoha.

Mashiinuwwa yaa manchu loosannota ikkite kaeentinni manchu loosinnore manchunni alee qolte ka'eentinni manchu hajaji garinni woyyeessite mannu loosannohu alee qolte loossanno hayyo manchu loosinota ikkite ka'eentinni manchu loosinohunni roore biifisse loossannote yaate.

Kalaqonna qooxeessa yineemo woyiite mittu qooxxeessi giddo kalaqamunni afantanno ikkito woyi kalaqamunni afamannoricho kalaqonna qooxeessaho yineemo kuri kalaqamunni afamannorichino mittu hakkuyi qooxessi giddo heeriha ikkiro kalaqonna qooxeessaho yineemmo.

Daga yaa mitte gobba mereero mitto afoo coyrannoha mitto bude afirino manna dagate yineemmo yaate woy dagate gambooshsheeti woyi mannu gambooshshe ikkanna maate yineemmo woyte kayinni mittu mine mittu mini giddoonni heeranno mannaati yaate

Daga yaa mitte daga giddo mitto afoo coyidhannoha mittu budi seeri noonsare mannaatinna maatete yaa mittu manni giddo mitteenni gamva yee kae Ooso anna ama ikke kae mitteenni gamba yee hee'ranno mannaati.

mxaaffate, maxaaffate yineemmo woyiite addi addi egenno egennaammu borreessite borronsa wodaninsa hedo halchonsanna dadillensa borreessite kaeenti wortinoha mannu mare kaeenti hakko mare nabbawe egenno afi'nanniho yaate. woyi egenno afi'nanni baseeti.

Daganna maate yaa daga mite gobba giddo mitto afoo coyiranore ,mitto bude afirinore, mite ama'no ama'nino manna mitteenni gamba assine mannu gambooshe dagate yinnummoro, maatete yinneemmohu kayinni mitu mini giddo heedhano lubbuwa ama anna ooso maatete yinneemmo.

Murote yaa kalaqamunni fultannota ikkite ka'entinni wayeenni arrishshote xawaabbinninna baattote giddo noo shiilla horonsidhe ka'entinni mannu kaa'lo nookkiha kalaqamunni mudhannote yaate

Muro yineemmo woyte kalaqamu giddo kalaqamunni umisenni mudhe ka'eentinni mannu anga karsantuukkinni kalaqamunni fulte arriisshshonna baattote shiillo adhite ka'e mudhe haanja tigimeente faranjete afiinni haanja figimeente yinanni garinni ikkitinote

Sumuda yaa haranchunni malaateho yaate. kuni malaati mitte gobba wole gobbawiinni badannose malaateeti. mitte gobba afidhino malaati wole gobba afidhino malatiwaayiichinni baxxanno yaate.

Hara yaa lame tiro afirino Mitte wole dariga hara ikkitanna mitte kayinni budu ama'no darigati yaate daa'atto yineemo woyite kalaqamunni noorichonna mannu loosinore la"ate woyi dhageefata ikkitanna darama yineemo woyite mitte gobbanni wole gobba Hudeteyi woyi addi addi coyinni kainohunni daramate yaate

Egenshishshaho yineemmo woyte mitoricho mitto ikkitto hati ikkittu woyite xa ikkitinotta mannaho afisiisate hasi'ne ka'nenitinni egeninokki mannira woyi hedeweelcho ikkitino ikkitto manna baalaho xawo ikkittano gara assine ka'ne kulate.

owaantete yaa mitte mootimma mitte dagara hasiissannoseha lawishshaho, fayyimmate mne rosu mine addi addiricho caabbicho mitte dagara yanna yannatenni hasiissanni garinni iillishate yaate

Muronna laalo yineemo woyite muro kalaqamunni mudhanota ikkite kaeenittinni mannu kaa'lo nookiha kalaqamunni calla baattote shiillaniniinna arishote xawaabbinni mudhanoya ikkitana hati mudhinoti lophite kaeenittinni laalitanno woyite laalote yineemo yaate

amma'no yaa addi addi amma'na hee'ra dandiitanno budu amma'no hee'ra dandiitannonna magano gobba kalaqinoha amma'ninanni garaati ,magano amma'noonnihu gobbanni wolu nookkihu gede assi'ne hedate yaate

safote latishshaati yineemmo wote mitte dagara mootimmase addi addi kaa'lo uyiitannose garaati tini kaa'lono rosu kaa'lo fayyimmate uurrinshi kaa'lo addiaddi kaa'lo doogote kaa'lo caabbichu kaa'looti yaate.

rosoho yaa anfoonikkiricho anfanni gara ikkanna kayiinni wolu ragaanni rosoho yineemmo woyte konni albaanni ikkinanni dangoonniricho xaanni wirro qolle xaanni wirro qolle xaano wirro qolle assate woy loosate

koatte caammaati yinanni wote mannu lekkasira utichu qasannokki gede gufichu ganannosikki gede biifannosi gede asse kaeentinni lekkasira kalaqamunni noosi lekka aana lekkasira lukisiisirannoricho koattete yineemmo.

Safote latishsha yineemmo woyiite mitte gobbara ayee gobbarano safote latishshaati yineemmo woyiite lawishshu gedera ikkiro doogo caabbichu rosu mini fayyimmate mini addi addiri kuri safote latishshaati yineemmo woyiite mitte dagara mootummaase uyiitanno kaa'looti yaate

Owaantete yaa ,owaantete yinneemmo woyte mite mootimma dagate uyittanotta addi addi kaa'loti yaate insano alinni dagate hasiisanonsare daga'yara hiikku hasiisino yte kaentinni dagansa qarrantanokki gede dagansa caqulattanokki gede assite kae kaa'littano.

rosoho yineemmo wote anfoonnikkire afinohu kulanna anfoonnikkire afinohu kulanno garaati xa rosu mine ooso affinokkiti fidale affinokkiti fidale affe dagganno hattooricho anfoonnikiricho anfanni gara rosoho yinanni yaate.

Daga mitte gobba giddo mitto afoo coyiidhanno mitteenni gamba yite heedhannoricho budunni amadisiisantinoricho ilamate xaadino manna ikkanna maate yineemmo woyiite mittu mini giddo heeranno ama annanna oosote yaaate

Afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyite mitte gashshaano gobbaha mitte mootumma marra'aa noore gashshaanote yinanni. annuwate yineemmori hattee marra'antaa noo daga giddo heedhannore jajjabba manna cooye tirtannoreeti yaate.